I don show face, ehen I know sey una nor dey hear, una nor dey see my face at least una dey hear my voice. Una good evening, una good night, una good morning, una good afternoon, anywhere una dey hear my voice so na me be better person wey dey bring una [2] wey dey make sense, my name na price Oti, dis kind matter wey don tanda so, we no ge dey talk am swelle swelle, we go talk am jeje jeje dey take am jeje, you understand dat kind thing chai, alright na wetin be di matter wey we wan yan so, di matter wey we wan yan so na how I go take arrange, arrange my day make e no scatter, no body wan make e day scatter now, na how you take plan your bed, na so yo u go take lie down o n top of am ehen, na so better man wey get better sense take talk am, e get how I dey take set my day make e no lost, I nor dey doo gra gra but everything gats enter place from Monday to Friday, sato come enter come join Sunday, e get as me I go dey plan my day, my day go just dey go swerere swerere, you know dat kind thing eh, Chineke eh, okay make I talk [urn] make I talk [urn] from Monday to Friday, from Monday to Friday early momo, make I just say on Monday early momo on Monday eh, na time for baba God oh, ah baba God, God we hail you oh, na dat time I go just dey wire prayers, dey wire praise, dey wir e worship eh, you go just hear hey, e go just dey rise, rise, rise rise, until e go don reach baba God so I go just dey pray dey pray dey pray, if you no start with prayers, you know sey your life don finish, your life don cut eh, make I tell una because na [urn] eh na so I dey do my own oh, I go still stress my body after dat prayers you understand [2] morning parole I go collect small sleep, make body no weak body no be fire wood ah, den I go come dey prepare small small for work so for dat kind seven, I don japa, for breakfast um e dey be like sey if I chop my body dey weak for work, so most of di time I dey just lock up, for work I dey shine my eye oh, eh I go find better time make I put something for my mind na person ah, every day you gats dey get small small sense, dey add small sense to di small sense wey you get, um , na dat kind thing, I go check wetin dey happen I nor wan dey read any story who don kpai who, who never kpai who, I nor no no no no I nor like dat kind story, I go read better thing wey go make my mind dey swelle swelle hey, omo heey, for evening dat kind evening time you know dat kind time wey some people go dey talk sey I too like church, I too like church I don go church I dey go church, but na wetin make god dey bless me oh, god dey bless me wella oh, so if church activity dey so, I go just go show face, if e no dey, I go just chill I go just dey look my own side. My Saturday dey always choke, eeh, early momo me I go first go play ball oh, ogini, wetin dey xup? Who goes dat man, make body no steef oh, from there I go land for church, I go go do clean up make everywhere set, from from dat church, from dat church [urn] okay for church we go still do choir rehearsal, because di choir rehearsal dey follow after di clean up, I nor dey like carry last I nor dey like carry last, I still get some kind small things wey me dey do for myself oh, you know e get some kind people wey after dem don cheat, teach dem for class dem go ah, teacher I no understand oh, teacher I no understand, dem go come meet another person wey go come explain to dem. Na m e be dat person [urn] you understand, I go come explain make dem understand di topic wella. So every person wey feel sey e no dey too understand make dem meet me, but no be every kind subject I dey, ah I dey teach. I dey teach some kind subject wey I feel sey people go fit learn, so drama rehearsal na di last bus stop for me oh, e sure sey my day don finish be dat, so on Sunday na church back to back [urn] morning service na sure thing, no story everything go just dey go, every thing go just dey go swelle swelle swelle. Evening na single service na my level be dat oh, you know why I my day no go fit cast, I like book wella oh, eh, I dey always find time make I just read something, I sabi balance my spiritual life, better work, flex and hustle, everything gats enter place, na ahn ahn I nor dey run any how, as e be sey, as e be, as e be like dis um , na small small, I dey use sense package my life, my life no dey gra gra, na who plan well go last you dat thing wey dem talk sey, kunny man die kunny man burry am, my life no be like dat oh eh, I don talk my own oh, una thank you for lis ten ing to me, my name na still prince Oti, I never change my name um , una good night, una good morning, una good day.

Una good evening, una good evening oh, una good day una good night, una dey hear my voice so, ma name na still prince Oti. Una know sey di last time we talk about sey how person go fit arrange im life, make im life no scatter, okay na life we talk about, okay arrange im day, thank you, how person go take arrange e day make e day no scatter. We don yarn dat one, okay na today na another matter we wan come yarn so, wetin be di matter di matter be sey how I go take hold my budget tight, hold am tight how I go take manage my money wella, na im we dey talk about oh, dat budget how we go manage our money wella, I no go lie una, e no easy oh, e no easy I no go lie una but one thing wey I just know sey I dey take my life jeje, life na jeje oh, I no go come kill myself for why, for why for why um , life na jeje oh. E no easy but e go help make make e be sey I make sure sey I no enter wahala for money matter um , if you enter wahala for money matter, you don cast I dey tell you, you r own don cast, e get some kind things wen me dey do oh, I nor know for any oda person but for me oh, I dey do my own [urn] di way e go take sweet me die, okay na di first thing I dey do, I don talk am before I talk am in different way, any way di, I talk sey I nor dey do pass my power, if money no reach I nor go force am, if you like kill me, kill me I nor go force am. I dey buy wetin my pocket fit carry no be wetin my eye see e go buy, no ho, no no no no no. na wetin I put for my pocket na wetin I go use buy, wetin my eye dey see I no go buy, ehen di second thing be sey, e dey important dem dey talk sey women dey like do dis kind thing, but men also suppose learn to do am na, e good make men dey learn to dey do am, wetin be dat? E good sey make dem dey write wetin dem wan buy, me I dey write wetin I wan buy, before I go komot house, I go don write list for wetin I wan buy, if e no dey list, e no go enter my bag sha sha, e go chock una sey na dat kind small small things dey chop money pass oh, eh, I dey sep, I dey separate I nor dey carry all my money waka, for why, for why, why I go dey carry all my money dey waka, I dey mah, ahn ahn, if I dey go maket, I go hold only wetin I wan use, nor be every money we dey my pocket be spend money oh, money wey dey spend I no be father Christmas. I dey buy plenty oh, I nor dey like buy small small small no no e no dey help matter, things wey I dey use every day, wey I dey use every day every day na im I dey buy plenty at once, you know sey e cheap pass to buy to dey buy one one, [2] so I no dey follow anybody I no dey follow anybody dey do wetin dem dey do, if anybody dey something wey I no want, I no go just, just start to dey buy for what kwanu? For what? I go just dey mind my business, na so person dey enter wahala oh, I dey arrange my transport money eh, if I fit waka go somewhere wey I know sey di place no too far wetin na I go use my legedis benz, i go ah, I go use am waka dey go, I go don save small change, na so I dey do my own exercise, hehehe, I go do am no be everything I go enter I go dey enter transport, ahn ahn, I no dey buy anyhow, if I see something wey I like, I go first ask myself, so you sure sey you need dis thing? You sure sey you need am? If na clothes I go, [2] na my money, I nor dey spend am if e finish na me go still cry, I no dey buy, I no dey ehen, e get something wey I dey do, no be every money wey enter my hand I go want misuse am. I go keep small for wahala wey fit show face, you know dat kind thing na Nigeria we dey, all of us na Nigeria, any small thing one kind matter, one kind small matter go fit come from place wey you no expect sey e go fit come from. Me I dey tell myself di truth oh, if money no dey e no dey, I no dey form, form for Galadima who I wan form for Galadima, I no form I no dey borrow sey I wan enjoy, na people wey get dat time, na people wey get babes all doz, I no talk sey to get babe bad oh, no no no but most times e be like sey dis women of dis days especially Nigerian women dem want make you dey spend for dem, if I get di one wey understand me fine, if I no get di one wey understand me, omor make I park well oh, wetin I go kill myself, just be reverend father I go keep myself one corner, na joke oh, but I dey tell myself di truth, I dey tell myself di truth I want make my life just dey simple jeje, no stress, no nothing I just dey on my own, plan myself, wen e respond dat kind thing I don come dey get small small things wey go dey do you marry, sey you wan get children you go plan yourself wella na, na so um , kunny man die, kunny man bury am I just like, I don talk my own, I don talk my own, na still me be prince Oti wey dey bring una better correct ogbonge story, na name na prince Oti, make una sleep oh, bye bye.

Alright una good evening, na me be di better person wey dey bring una di better ogbonge tory wey dey make sense. My name na still prince Oti okay nau, you know sey I wan continue from where una where we stop for di last time, wey we talk, and di question wey dey di question wey dey on tanda now be say, hoe person go fit take [2] people make dem no lost, for me e no too hard oh, na just small sense and small effort, yes na me talk am, if you no want make you’re your friends, people wey wey be your blood, people wey you sabi make dem no forget you, you gats put body na, you gats put body, nor be sey you go dey disturb dem, but make dem still dey feel your side make dem know sey ahn ahn e get person wey dey, wey dey check on dem, so how person go fit do, wetin person suppose do? Me I go advice oh, make make you make your phone your paddy [urn] for me my phone na my paddy, whatsapp na sure plug. I just fit drop guy afar na, sister wetin dey xup na, dat kind thing, I go fit just send one kind voice note, dem go know sey ah, my voice still dey exist, even e no long e still mean sey, ah, guy na I never forget you, you stll dey my mind, you still dey my mind, you know dat kind thing, I go fit just maybe one of di days I go fit just sey make I just call, I go just call, no ne every time text dey work, we supposed know dat one, you know sey e go just be like sometimes um , I go just flash, I go just make one kind small call, some people like to dey talk, dem no like to do one long talk, so you go just drop chat, chat dem up um , some people no dey too like chat to oh, but if dem hear my voice, dem go feel sey ah, dis guy remember me, ah, ah, kai kai, dem remember me you know dat kind thing. Another thing be sey, I no know whether e go fit be for Muslims, Muslims Christians people wey no dey worship, nor dey go church, no dey go mosque um , for me um , as a Christian [urn] if I dey maybe for church, I go dey inside choir, I dey for drama, I dey for one kind fellowship like dat, go fellowship, e easy make I just, make I dey bond with people, e easy make I dey bond with people, na where one kind small gist, ogbonge tory, ah, some kind yarns, um , some kind advice, some kind cruise dey happen, if if church no just no do, I go fit just go maybe every Saturday na wetin me I dey do oh, I dey ball wella, me I dey ball wella, if you see me you go think sey, ah dis guy, wy dis guy, why eagles never call am, as I dey play na so gist dey follow, gist go just dey flow, sharper sharper, sharperly sharperly, sharp sharp you don know one or two things, you don get one kind small info wen you fit use, you understand dat kind thing. Nor be every time person go lock body inside house like monk, ahn ahn, you go stay inside one pace, like one fire wood, I dey pity girls wey dem one marry dem go just go sit down for house, tanda for there, na who wan come marry you, na spirit wan come marry you? I tire oh, hey, na doz kind thing dey tire person sef, so me, before um , me I nor dey go for event oh, ah but now, dis days, I dey show face, whether dem invite me or dem no invite me, I go show face, you go just see person, ah, come see my house ahn ahn,, where you go hide na, bros me afar na wetin dey xup, where you go dat kind thing, before you know you don bond, you don meet person, ahn, dat kind thing person go know sey you still dey exist. Person go think sey you don die tey tey, e nor go know sey you still dey alive, God go help all of us um , you know wen you don at ten d dat kind event so, even though na small time I spend, I go still see person wey I go greet, see person wey go know me, person wey I go ahn ahn. Dis world na small world oh, eh, for work sef, I go dey I no go dey bond people anyhow, I know no oh, I no know wetin people dey go, wetin dey pass through dem, you nor know wetin dem dey go through, you go just dey lock face, lock face, na why people dey old pass, old very well dem dey old quick quick, wen you don lock up your face come be like one kind monk, ah I no wan talk dat matter, dat matter dey tire me, e dey tire me, I no go lie una, so for work I nor dey bone for, I nor dey bone people, just like I talk, if na how far na, how you dey today, how your how work dey go today na, how things na, how far na dem don pay salary, dat kind thing na, you don get information, you don bond, even if you know sey, some kind question dem no even relate at all, you go still ask dat question, dat kind thing you don, you don talk, may be dat kind tal k go fit even sav e you from problem one day, people no dey know dat kind thing oh, na private class sef dey help meet new people, I go meet new people from different families, I don bond, make I tell una truth oh, another way person dey bond, people nor dey know dis thing oh, na prayer oh, fire prayer, fire am, early momo fire, afternoon fire, evening fire di prayer, you nor know who you dey pray for, God go just drop am for your spirit hey, like rhema e go just sey pray for dis kind person oh, pray for dis kind person oh, una go just one kind thing wey wan happen, before you know you don spoil satan, satan, satan plan. Dat thing dey help at all, e dey help wella e dey help, e dey help wella, e dey help wella, e be like sey I don I don talk too much um , [urn] for me I know sey prayer good too I nor dey talk for all dis kind social media dey go tell people, once I dey share update, dat kind thing wen, go just catch small cruise for people life um , just check their post, I go just drop weldone, no be monitoring spirit oh, dat kind small thing, I mean plenty e mean plenty a lot, I mean plenty if I fit sef I fit visit, sometimes instead of make I just dey talk for long, ahn ahn, I go just waka go see di person, even though na five minutes, e dey sweet die pass vex, I nor dey keep, who I go dey keep malice for, no wahala, my life na jeje, jeje, jeje, jeje je we dey go oh, jeje eh, if wahala show, I go try settle am sharp sharp, life no hard, e no good to dey carry grudge dey waka, u and down like person wey head fire, dem don put fire on top of him head. Na so I dey take hold my people oh, I no want make any bond break, e no hard na just to put small effort, small effort, put one kind small effort, just try put small effort. Na still me dey talk my own oh, I remain di prince Oti wey dey bring una better best tory wey dey make sense, na me na ma, I talk am sey I dey I tanda for ground, I tanda for ground gist plenty wella wella wella, peace out.

Dis matter go heavy for mouth, but we go see how we go take talk am my name na prince Oti na me dey bring una better ogbonge tory wey dey make sense, na me tanda here for Umuahia north, I full ground. [ urn] who I dey help steady and how I take dey assist dem, okay e get some kind special people wey I dey help, dis people wey I dey help so, e get name wey dem dey call dem. Am a teacher, I dey teach I dey teach, na wetin I na wetin I dey do as work so but e get some kind people wey some time wey I don come across, and we dey try to see how we go fit take [urn] help dem. Dis people na people wey their problem na wetin we dey call for English, wetin we dey call am, dyslexia, una don hear am before? Wetin be dyslexia sef, e be wahala wey make some people no fit read or write well, even if dem get sense, you go see person if di person dey talk, ah, you go sey dis one read Cambridge, dis one na for America dem born am, but just give am small book ehh, wahala don bos, na dat kind people wey I dey try, I dey try help. Dis kind people nor be sey dem no sharp oh, but e go be like sey words words dey do dem somehow for eye, e get one wey tell me sey, if e wan talk word, pronounce word, di word go dey do am like sey dem dey scratch am for throat. I sure sey um , wen I dey hear am I go wan laugh because how you wan take pronounce word something dey scratch you for throat, how, how how as as how, but later I come dey understand sey kai, dis kind people dey go through a lot oh, kai kai kai. If na something wey dem go cry dem for don cry am, cry am wella, dem go even cry well, cry bucket full, but now I don dey understand sey kai, some people need help. So na who be di people wey I dey help, di people wey I dey help na, most of dem na children, children and young people wey dem dey go through, wey dey struggle with reading and writing because of dyslexia, dat thing wey I explain, people no fit read to write, many of dem, plenty of dem no sabi sey na dyslexia dem get, e get one I even dey tell di mama, no pikin, my pikin does not have, she dey talk for one kind sweet grammar, my pikin gonna have der, my pikin gonna have der. Come tell am sey madam relax oh, dis thing na wetin we dey face every day oh, as I come as I come tell am sey make she come relax, I come dey try to explain to her oh, madam see so, na so your child dey go through oh no be sey, I no call your child sey your child no know anything, no know shimgbai, no be wetin I talk. But see wetin your child dey oya watch and see make you see wetin go happen now, I come bring one small exercise book give di boy, di boy come dey ah, e come dey remind me my throat my throat, eh, you don see small pikin wey no never even give imm life to Jesus dey try to speak in tongues just make im read ABCD, ah e dey somehow, e dey somehow, e dey somehow so na wetin we dey try do make we take help most of dem, so e get some teachers too and some parents wey sef no even understand dis thing, dem go dey shout dey beat di child, beat am, you know sey you no get get sense, you no get sense, nothing wetin dey worry you, wetin dey worry you, um which kind family you come from, thaa, dem don flog flog di remaining small sense wen di boy or di girl get. As I just don understand thing, I no dey use cane anyhow now, I just sometimes my mouth na cane, eh, my mouth go wipe you from your head come reach your toe. So na wetin I come dey try to dey use, how I dey solve di problem um , no be di koko, di koko be sey, [urn] I dey try break things down small small for dem, I nor dey try rush dem like normal people. I go take am one step, one step, one step, one step. English people dey talk am sey one step at a time, me I go take am one step, I go use method wey dem go fit understand. I go take dem like sey dem no even know shimgbai, wey go fit enter their head well. E get wetin I dey use we dey call am, audio and visual [urn] since plenty of dem no sabi read fast, I go use voice notes, I go use videos, I go use pictures, take help dem understand dis words and their meanings, no be only book matter oh, um I dey try make learning, if you see me dey teach um , I go dey sing, dem go dey sey, ahn, dis uncle, dis uncle dey use song [urn] like e get one wey I teach dem, make I okay, erosion, erosion is di washing away of di top soil by di action of water and wind. Any time wey I sing dis song like dis, we go turn am to, you go think sey na choir dey sing, you go hear their voices, even some wey if dem sing e go, e go just as if sey dem wan sing, but still dem go still sing am, dat kind thing e dey make some of dem dey learn fast, me sef e dey even dey help me make I dey even dey remember wetin I teach dem. So na im be di, na im be di [urn] na im be di koko, so I dey try help dem find better way wey dem go fit dem fit read, I dey encourage dem steady, I dey encourage dem steady, [urn] if you no make am fun, dat dis thing wey I dey talk about if you no make am fun e no go enter quick, um , I fit use song, I fit use drama, I go fit even dey tell dem story, na why I dey try to mix my teaching with drama, and choir singing I pity people wey no fit even sing, wey their voice no fit carry song, but still dem go still try somehow dem go fit take [urn] I dey encourage dem steady, [urn] dyslexia fit make person fit sey e no sabi anything kai, imagine one small boy, ten year old im dey tell me, was it last week, shebi na last shebi na last week abi, ehen na last week, di boy dey tell me sey, for night e no gree sleep, sey in dey think about in life a ten year old, wetin in dey think about, sey in dey think about im life, eh, omor, dis matter tire me oh, so idey try see sey, no be so no be only di children, I dey try train di parents, I dey train di teachers, make dem know sey [ur n ] dis matter, everybody suppose join hand, everybody suppose join hand, I dey find better way to help dem read, I don talk am I dey follow dem up, [urn] nor be sey I go just teach one day forget dem, I dey always check back, make I see whether dem understand wetin we do di oda time, if dem don grab wetin we do di oda time, you understand dat kind thing. So I dey try push, make people no shame talk dem, make people no dey talk talk dem because most of dis children, if you no, wetin dey even dey kill dem fast no be sey dem no know anything, na because of di wetinn people dey talk about dem. So many people wy get dis dyslexia dey shame dey talk sey dem dey struggle, sey you go see person wey be fifteen years old, e no sabi read, seventeen years old, e no sabi read, but na wetin di person dey suffer from oh, why be sey I dey do dis thing, [urn] because I know sey education na key, to go to school na key, and I no want make anybody lose hope just because sey dem dey struggle to read or write, if person get e right head, e fit sabi book,, e fit get confidence, and e fit stand for everywhere na so I tell dem, no be gra gran a just make person get small sense, make e get wetin dey call am wetin English people dey call patience, make e just try dey work, dey help people like dat, na im be my own oh, I don talk. E get dis thing ey tire me, I no know di kind mind, di kind voice wey, di thing dey tire me because I don see how people dey suffer, especially dis children, ah e get one time I just dey look di boy, almost like sey I wan cry, ah, e get as e be but help dey, if we fit understand sey no be flogging, no be shouting um , no be all dis thing, people gats open eye see sey, dis dyslexia no be curse, no be laziness no be even juju, na why e good make we talk about am, make we show example make people see sey, e get better way to help dis dis children. Na small patience e need oh, no be wahala, no be wahala, no be wahala I tell you. But wetin dey happen for Naija instead of help na beating, instead of person go just dey throw you insult, up and down, person go even dey compare see your mate [urn] you no fit even read, common ABC. You sef go dey vex, you be disgrace, dem no sabi sey na brain matter dey different oh, no be sey di pikin no wan learn abeg abeg, na im make we suppose join hand, dis my I know sey dis my voice no don we suppose join hand um , and dis thing deep, make many people understand sey, children dey go thorugh dis, dis thing wey dem dem call dyslexia, dem no go just dey beat dem anyhow dey shout anyhow, dem dey call dem olodo, sey dem no sabi anything, make I tell una ey e get some kind thing wey dem suppose dey do ther behavior, their behavior go dey annoying, you know why dem dey behave somtime, dem no dey read, dem no dey read, so dem dey try use oda things dey cover up. Some dey use stubbornness, some dey use lies, lie dem go just dey lie ahn ahn, like Kilimanjaro, dem g lie up and down, so na im be my own, I just pray sey many people go understand, sometimes um , no be sey dem don cast spell for person, no be like dat, na dis problem, dis problem, I don talk my own, I just dey pray sey people go come together make dem go come join hand, come treat dis people wey dey experience dis problem. Dis is not no be sey because I dey voice note, I dey talk am dis thing na wetin I dey see every day, una thank you for lis ten ing, na me be di di better person wey dey bring una, better ogbonge tory wey dey make sense, my name na price Oti make una sleep well oh.